Hafaniki kuzondoti adarika makore mashanu vochende kuchikora mwana unofanira kuti atoguma makore matatu kuende mberi ngatoende kofunda. Ngendaa yekuti akaende kofunda unokura akalemuka unosiyana neanweni ana kuchikora kwakadaroko vana vanofane kuende nezvekurya zvakawanda, ngendaa yekuti mwana uchikukura nguvayo unoda kurya maningi.

Muzvikora umu tiri kuti zveshe zvinoshandiswa ngeana adoko zvinofanika kuti zviti wandei, chezvinoti zviti wandei ngechekuti vana vanofunda maningi maringe ngekubata zviro nekuone zviro, zvasiyana nevezvikora zvedera vanenge veindobhuirwa vakanyarara vasina pevanoona.

Zvivana zvitoko, zviarumbwana nezvimweni zvicheche zvinofane kuti zvitorwe mumabuya zviende kuzvikora ngekuti zvivana izvi zvikaenda kuzvikora zvichaumbawo ramangwana razvo rakajeka uye vadzidzisi vanenge varimukati umo havazonetseke kana vana ava vaane makore marongomuna ngekuti vanenge vakuziya zvekuita.

Vana vanosise kuendeswe kuzvikora ngekuti vantu avafaniri kugara navana mumamizimwo vasina kufunda. Izvi zvirozvo zvakanaka ngekuti muntu kana akaende kuchikora une ramangwana rakanaka raanozoita. Uyewo hazvina kunaka kuti mwana agare asina kufunda. Ngendaa yekuti zvinoite kuti muntu agare akapata.

Chendinokurudzira hangu panyika panapa kuti kuzvikora ngakuendwe zvikurusei ngeana adodori achandobve panyara. Zvindumure izvi ngazviende kuchikora, zvooswera zveindeya zviri kuchikora. Zvasiyana nekundeya pamuzi ,ngendaa yekuti ukarere munhu asina kusifunda unozorere munthu unozokupandukira umweni unokutakaa.

Zvikora zvepashi vadzidzisi vanosisa kuti vawande kana zvawanda vana vanofana kutaticha mabasa akawanda anovadetsera mudzimba umu vanofana kutaticha vawane zvemabhuku zvakawanda uye vanofana kutaticha ngezvirwere zvatekeshera.

Zvikora zveshe zvemumakanyi umwo zvepashi pashi vana vanofanira kuti vaende kuzvikora. Kana zvisiko zvikora vabereki ngavabatane mumakanyi umwu vaforome zvidhina ,vaforoma zvidhina voaka zvikora vozobatsirwa nehurumende vamboti chovheyi.

Kuchikora kona iyoyo hakundodi kutatichwa zvemabhuku mwana unoda kudzidziswa kuti nyama dzake dzishande zvakanaka dzishande zvakabanaka. Kuti unofanire kushandisa zvigunwe zvake zvemutsoka ,zvigunwe zvake zvemunyara zvigunwe zvake pamwe chete nemusoro vake zvakanaka. Saka unofanire kupota achimboita mabasa amweni akasiyana nekufunda.

Vanosise ku quba kuenda kuchikora ngendsa yekuti azvina kunaka kuti mwana arekere kuenda kuchikora ari pamuzi hupenyu hwake husnoszo peisira hwaa hupenyu hwakashata unenge aakungo nzerereka asina zvekuita umweni unozototoite mbavha amweni anozotoite ma hule ngekuti avana kuende kuchikora

Chandadakarira habgu nyika inei ngechekuti munthu weshe unokurudzirwa kufunda asi chinozoitika matambudziko anosangana neantu mumakanyi umu ngezvekuti vamweni avakoni kuendesa vana vavo kuzvikora ndosaka kwakauya mapandiko amweni anodetsera anthu asina kana mare yechikora, izvo ndakabaazvidakarira.

Zvikora zvinofana kubeurwa. Zvikora izvi zvinopinde ana ari pamakore, kutangire pamatatu kukwira kuende mberi. Vana ava vanosise kuende pazvikora, vanosise kuperekedzwa vachiri vadoko, ngendaa yekuti vamweni vantu vanobiwa ngemabhinya.

Vana muzvikoramwo awafani kundando tiche zviro zvaasati akamboona, mwana umwe ngaumwe une chipo chake hake chaanokona saka tiri kuti vantu ngaafundiswe zveshe zvingafundiswa ngekuti umweni ungatoita chipo chake chemusina kuziya nekuti amuna kumufundisa, saka vadzidzisi ngaangwarire zvirozvo.

Ana adodori vakasisa kuenda kuchikora ngekuti ana adodori akaenda kuchikora anokure eiziva kuerenga kunyange zvazvo akasazoenderera mberi nechikora unenge eziva kuerenga pakanyorwa mwana akadaro azomborashiki peshe paaguma unoziya kuti paiini

Ana ngava tendezwe vaende ku zvikoro vana vane makore ari pashi pe matatu kukwira vanosise kuende ku zvikoro ngenda yekuti vakaenda ku zvikora mwana uno kura eikona kudzi erengera ega unozokone kuona kwekuenda kana arashika zviyani uyewo aanga tenderwi kundo ramba eyi nzerereka pasina cha anoziya.

Vana muzvikora vadodori vanofanire kuende kuzvikora veshe apa fani muntu unokorere kuende kuchikoro kokuti vabatame mare ye kuchikora mapandiko amweni ari munyika umu ngaadetsere antu anotambudzika asina mari yekuchikora vana vabhadharirwe mare dzekuzvikora vaende kofunda ngekuti zvekufunda mukana wemuntu weshe waanofana kuwana.

Kweshe kweshe kuzvikora kunofunda vana vadoko kunofana kunge kune midhuri dzakanaka dzekuti vana vanoerenga vakamira pavakamira nemuzvikora macho Munofana makanyorwa zvifananidzo zvinoonekwa zvekuti mwana anogara veitaticha kana mudzidzisi asipo.

Vana vanosisa kutaticha kuzvikoro, azvitenderwi kuti vana vagare mumuzi varekere kuenda kuzvikora ngendaa yekuti kuchikora ndoo kunofundira muntu kunyora nekuverenga zvinozoita kuti kana vohambe mumadhorobha umu unenge eionawo kwekuenda uye unokonawo kuverenge tsamba nekunyorawo tsamba.

Vana vadodori bachangobva kubarwa vanosise kuende kuzvikora kuti vofunda ngenda yekuti vana vakadai vakashaya kufunda vanozita magororo mbavha pamwechete nemahure saka vantu ava ngavatorwe vaende kuzvikora azvitenderwi kugara nevana vasina kufunda .

Sakai teiti vantu ngavafundiswe mahala kuzvikora zvepashi pashizvo, ngendaa yekuti muntu weeshe usina mare, unondode kufunda kuti andoziye kuti kuerenga kwakadini, kunyora kwakadini kuitire kuti zvizomudetsera mune ramangwani rakanaka. Dai zvikora zvaizobhadharwa zvazvo zvaangemberiyo.

Daro vana vadodori vanosise kuende kuzvikora ngendaa yekuti mwana mudodori akaende kuchikora unokone kuerenga nekutaticha mavara anenge akanyorwa azvizomutambudzi kana andotenga zviya unoziye kuti mare yasara yakhona imarenyinyaanofana kupuwa .

Sake teiti ndau dzino fundire ana adoko dzino fane kunge dzakati siyanei ne ndau dzino fundira antu akuru ndau dzino fundira ana adoko dzinofana kunge dzisina zviro zvino kwadza zvaka wanda dzino fana ku ningirwa dzo ongororwa dzobvisa zveshe zvino kanganise vana kuti vafunde zvakanaka.

Vana vezvikora zvepashi apa vanotambudzika ngezviro zvakawanda zvikurusei zvekutaticha. Chinoite kuti vazobata zvekutaticha inyaya yekunyorerwe zviro zvakawanda zvekuti vagare veiona ngekuti mwana chaanogara eyiona aazozvikanganwi.

Zvikora ngazvibeurwe. Mwana unofana kusise kuti akure eienda kuchikora eifunda, Ari kuchikora mwana unosise kuti apurutane kana apurutana unofana kuti afundire mabasa achada kuzoita muupenyu uye unokura akangwara zvekuti inosiyana neamweni anhu paanopinda mumakanyi umu.

Muzvikora umwu vamweni vana vanofanira kuti vaendeswe kuzvikora vafunde. Kana vafunda vana vadoko varipashi pemakore amatatu kusvika pamakore faifi ,vanofanira kuti vave nezvekushandisa zvakawanda pazvikora pona apapo Izvona izvozvo zvoita kuti vana vakure vakangwara uye vakagwinya.

Vana vadoko vakasise kuende kuchikora ndumure nearumbwana eshe ngava kubwe mumamhatso umu aende kuzvikora ngenda yekuti vakasaenda kuzvikora ere nyika yedu inoshata inodzare mambavha pamwechete nemahure saka ngatiendesei ana kuzvikora.

Aiwa nyika yedu ngaifunde, ngendaa yekuti vanthu vanoita mabasa akasiyana-siyana, anogadzira kuti nyika inake. Ingaa mare isina kumira zvakanaka vanthu vakagadzire mare vakawanda, vakashanda mabazi awawo, anoita kuti nyika yedu inake. Saka kuzvikora yo iyoyo, vanthu ngavafunde mabasa akasiyana-siyana anogadzira nyika yedu.

Vantu vanosise kuende kuchikora kuzvikora zvepadera izvi. Kuitire kuti vantu vadzidzire mabasa anoshanda muupenyu. Ngekuti umweni muntu unozobetsira ana mai vake nana baba vake ngendaa yekuti unonga akafunda. Asi kuzvikora kona iyoyo ngakunonyorwe mibvudzo dzinoite kuti uone kuti muntu vakataticha ere.

Zvikora zveshe zvinohana kubeyrwa zvederayo zveantu abve zera ndombi nemadzimai dzinofana kuenda kuzvikora. Kuitire kuti dzidzidzire mabasa akawanda ekuti dzizobetsera ana adzo kana achinge akura. Umweni muntu ungashaya basa raanopindwa panoshandwa asi unogona kutodzishandira ngendaa yezvaakafunda kuchikoro.

Kuzvikora kwona iyoyo kunotaticha vantu vati ibvei zera nevamweni vanenge vakutofundire mabasa vanofana kudzidzira kushandisa michini yakawanda yauya mazuaaano. Zvikurusei mabasa esimbi mabasa emapuranga neamweni mabasa anodzidzirwa.

Eya muzvikora umu vana vanoto onekwa zvipo zvavo veikura ,kungaa nemabasa ayani ekushanda ne simbi, kozoite ekushanda nemapuranga kozoite mabasa ekushanda nezvidhina ayani kozite mabasa ayani ekubika amweni ekurima vandu ngavaendeswe kumabasa avanokona kuita veitofunda zviya unotoone mwana zvipo zvake

Ndezvemene ere kuti zvirerwe zveshe zvatekeshera azvirapiki zvona izvozvo zvinonzi azvirapiki inini ndinoona kuti kuzvikora uko vandu avasi kufundise vana zvavanofana kunge veiziya vandu vano fundira kuda kuite madhokodheya ngavafunde maningi maringe nezvirwere zvirikutishupa

Zvikora izvi zvikora zvinosiyana asi chikora chepamberi apo chevana vadarike makore gumi nemarongomuna, chinofanira kunga chiri chikora chine michini inodzidzisw vana mabasa enyara dzawo. Mabasa akadai ngekugadzire mabtso, mabasa akadai ngekusona hembe, mabasa akadai nekushanda nesimbi.

Zvikora zvederayo ngazvibeure vantu ngava tatiche peshe peshe pavari asi ndinonyanya kudakarira ngechekuti zvikora zvedera zvemberiyo zvinonyanya kuti vantu vanonyanya kutaticha mabasa avanoda kuzoita muupenyu izvi zvinovapa mukana wekuti vantu vazokona kuchengeta mhuri dzavo veyikura

Ana muzvikora umu vanofana kufundiswa kusvikira varemba ngekufunda. Mwana unofane kuti abve kuchikora chepashi ichi oende kuchikora chepakati. Apedza ozoendahe kuchikora chemberiyo chinenge chaakufundiswe mabasa. Unofana kurekera kufunda ngekuti haachadi kwete ngekuti watame mare.

Vana avasisi kugumira pavanopedza chikora chederayo, unofanira kuenderera mberi nechikora otanga kufunda ngezvemabasa aachada kuzoita muupenyu kutaticha ngezvemabasa auchada kuita muupenyu aasi ese aungashanda ngezvemagetsi kana kuti aungashanda ngezvemakombiyuta asi kubika chaiko kwakakosha ngendaa yekuti muntu unofana kufundira nekubika.

Kona ku zvikora zve derayo akunyanyi kude kuti vantu vatatiche nyaya dze mabhuku maningi zvino baide kuti vantu vaite mbiri yeku tatiche mabasa ava nozoda mu hupenyu izvi zvinoita kuti nyika yedu ibudirire uye kana makambani akavhara zviya nyika ayi rashikirwi nge antu ngenda yekuti vanenge veito tanga mabasa avo kwavange veitanga.

Hakunazve chakakosha kudai ngekuti muntu uri kuenda kuchikora chedera chevamweni vantu vanofundira mabasa. Ngendaa yekuti chikora ichi ndochinoti nyika yedu ibudirire ndochinoti mabasa akawanda azoshandwa nemazvo. Zvemunoona nyika dzeshe dzine madhogodheya ane mbiri inyaya yekuti zvikora zvacho zvinokoshesa zvikora zvedera.

Zvikora zvedera zvekufundira mabasa zvakanaka zvinofanirwa zvibeurwe ndau dzeshe nezvimweni zvikora zvinofundira ndombi nemadhodha vane makore gumi nematatu kuenda mberi vantu ava vanofana kufundira mabasa akawanda emaoko kuti vasakura veitambudzika.

Muntu weshe unofana kunge eiona mukana wekuenda kuzvikora zvikuru sei amweni ana anenge Ari kuzvikora zvekuretu zvisinei kuti kurei zvakadini muntu anofana kuti atsvamirwe Mari yemovha akwire aende kuzvikora ngenda yekuti makororo pamwe chete nemahure awandisa mundaraunda.

Muzvikora mwona imwomwo vana vanofanira kutaticha nezvezvirwere vanofana kufundiswa kuti vangaita sei nezvezvirwere zvapedza vantu zvakaita sesura matongo, dzihwa mupengo nezvimwenivo zvakangodaro zvinopedza antu munharaunda dzeshe. Vano vanofana kudzidziswa kuti vangaita sei vadzivirire kutekeshera kwezvirwere zvakadaro.

Hazvidi zvirozvo kuti vantu vagare vasina zvikora zvakawanda muntaraunda. Nekuti hazvinesi kuti muntu agare asikafundi pane kuti muntu agare eifunda. Sakei tati vantu ngavakubwe muntaraunda mweshe ngavarumbirirwe vaende kuchikora. Vana vanosisa kutaticha vasati vabve zera ngendaa yekuti vakazoda kuzozvita vakura hazvibetseri.

Ichakadaro, mwana afani kugumira kuchikoro chepashi ichi, unofanira kuenda pachikora chepadera chine vana vanemakore gumi nematatu kuenda mberi, mwana wekuchikora kona iyoyo, ngawafunde mabasa awanoda kuzoita, izvi zvinoita kuti munhu akure akangwara uye nyika yedu ikure zvakanaka.

Chakanaka ngechekuti muzvikora zvederayo zvana vakukona kuerenga vega kazhinji kacho ngamuite mabhuku akawanda ekuerenga ngatitsvake mapandiko anodetsera zvikora kuitire kuti mabhuku ekuerenga awande zvinoita kuti vantu vanobudirira muzvidzidzo vawande ngendaa yekuti vanenge veidzierengera vega.

Kweshe kunofundwa ngeana abva zera kunofanire kunge kwakunase kuningiriswa ngekuti mwana weshe kana akugareyo akutange kufunge zvekudanana zvepabonde zviyani unenge asingachanesi unenge onesa kuti unomuona sei Saka unode kuti agare akarindwa zvemene.

Vana vanofana kuenda kuzvikora avafani kugara mumabuya umwu veichiite mbavha nematsotsi pamwechete nemahure , chinoitika ngechekuti mwana weshe uri muntaraunda masabhuku anofana kukokorodze ana eichibhire vabereki mumisangano kuti abereki woye ngatiendese vana kuzvikora ngekuti vana vakasaenda kuzvikora Tinozvitsvakire matambudziko mumamizi medu.

Zvikora muvana vanofanira kuningirwa abereki kumakanyi yo ngatiendese vana nezviro zvekurya nekuti mwana akatame zvekurya ari kuchikora zvikuru sei asikana ndopakuzotsvake ana baba amweni ane mare dzawo mukati umu otoapa akutonyengereka aachatoiti zvechikora.

Kweshe kweshe zvikora ngazvibeurwe asi chandinonyanya kurudzira kuti kana zvikora zvabeurwa ngazvivakirwe mudhuri kana ruzhowa rwekuti akuna mbavha dzinopinda ngekuti vana vedu dzandombi vakubuda veindoona vana kuzvimagrosa.

Zvikora zvederayo ngazvibeurwe zvevanhu vanotangira paramore gumi nematatu vantu vakadai vanofanira kuchengetedzwa muntaraunda nekuti ndivo vanhu vane ramangwani rakajeka kuti vaumbe ramangwani rakajeka ngavakaimwe vaende kuzvikora.

Vana vemazuwanaya vakukasire kukura zvekuti vakuziye zviro zvepabonde vachiri vama vadoko saka vana vakagara mumamizi vaaikaendi kuchikora vanotomitiswa vakaite pamwiri asi bantu vakaendesa kuzvikora vana zviuani vanovarairwa vachiita zvechikora vokanhanwa kuita zvemisikazwa.

Zvakandokosha ngezvekuti mwana weshe ngaandoendeswe kuchikora. Zvikora dai zvaibvira, muntu aindosvika pazvikora zvepadera apo, takuda kuzoenda kuzvikora zvekutsvake mabasa, eifunda mahala. Ngendaa yekuti kufunda usina mari kunoti netsei, vamweni vantu avana pekutoiona mumakanyi, vanogarise vana votadze kufunda.

Saka teiti vantu vanofana kukokorodzwa kuenda kuzvikora ngendaa yekuti nyika inei yakazara makororo, mbavha nevaroyi pamwechete nemahure chinoitika ngechekuti vantu ava vakarekeredzwa vari kuchikora saka avana kuzoenderere mberi nechikira votofunga koba nekuende joni.

Zvikora zve derayo zvakanaka muntu weshe unofana kuti ayede ku zvikora zvedera kona iyoyo unenge otanga kufundire mabasa anoda kuzoita mu hupenyu ngenda yekuti muntu usina basa waka fanana nge muntu akango tatiche mabhuku asi asina basa ra anozo shanda izvi zvinoite kuti.

Muntu eindobarwa chasara kuenda kuchikoro , ngendaa yekuti muntu unobarwa anezviro zveanoziya hake, asi zvishomani pane zveanofane kufundiswa ngeantu. Saka muntu eindozvarwa unofane kuende kuchikora apedze makore matatu kuende mberi ofunda chikora cheadoko, ozoti endei chikoro cheana atikurei abve zera. Vanawo ngavarambe veiifunda ndokuti mbavha dziite shoma.

Zvikora zveshe zvinofana kuvakwa zvinofana kuvakwa kuretu nezvitoro. Ngekuti vana havachaendereri mberi nekuningirwa zvekufunda vanenge veindoningira vantu vanodarika vane mare dzavo. Veiyemura vafundi vakomana votoenda kumabhava kojaivha.

Zvikora zvedera zveantu ati ibvei zera ari pakati nepakati. Zvinode kuti vana vapote veizvitsvakira vega padandemutande reruzivo veibaya makombiyuta. Mangomiyuta akakosha pashi rose vakutoona zveshe zvaunoda vakagara panzvimbo imwe, uye unobhuirana neamweni ari kune zvikoro kusanganisira nemumapandiko akasiyana-siyana.

Nyaya yeshe inoitika munyika munomu kubudirira kweshe kunobva muzvikora. Munthu weshe wakazoenda kooite rimweni basa aana kundobarwa nazvo, umweni unengatei wakabarwa nazvo, asi unozoda kuti afundiswe kuzvikora kuti aziye zvaanoita kuti zvinoshanda sei. Saka mabasa ngaafundiswe kweshe kuzvikora zvedera.

Kutaticha kwepadera kwakasiyana nekwevana vadodori kunofana kunge kune zviakwa zvakawanda zvikuru sei zvinogara mishonga nezvimweni sei zvinoongororwa mishonga kushanda kwayo ngenda yekuti zvimweni zvikora zvine madhokodheya anenge eitofundira basa reudhokodheya.

Patinoita nezvechikorayo chekufundira mabasa vantu vanofanira kuti vaende veshe neuvandu hwavo. Maringe ngemuntu zvaanoshuvira muupenyo anofanira kuti atachite basa rororo rimubetsere muupenyu hwake. Kuitira kuri mbavha nemagororo zvisawanda mweshe mwatinohamba munharaunda umwu.

Vamweni vantu vari mumantaraunda mwedu mwetinogara avazi kuende kuchikora chederayo ngekuti chikora chodhura Saka vantu vanozogara havo pashi veifana kuti vafunde ngendaa yekuti avana mare. Kudai zvaibvira mitengo yekuzvikora yaidzivira.

Kutaticha kwakanaka. Muntu weshe ngatatiche ayende kuchikora. Hazvifanire kundogumira kuti muntu wapedze chikora chepadera, unofanira kuti achende kuchikora chekufundire mabasa. Kana afundire mabasa unofanire kuzofundire basa chairo chairo chanozoita muhupenyu rinomubetsera mumangwana rake.

Zvikora zvederayo zvati fundei zvasiyana nezvikora zvemumabuya umwo zveana adoko zvichikora zvederayo izvo zvaakufundisa vantu vakati wandei. Vantu ava havachaiti kuti muntu unganyorere pachidziro mavara ruoko rwemuntu. Vaakutoshandisa michini imweni inoise zviro pachidziro zvinenge zvakanyorwa karetu.

Munyari mumabasa vana vanofanira kuringirwa kuti vari kuite chaizvo-chaizvo here zvinofanire kuitwa , ngendaa yekuti muzvikora zvepadera apo vamweni vana zvikuru sei vasikana unoti mwana uri kuchikora yeti wakatoende koofohla, izvi zvinofanire kuningiriswa. Panofanire kuite vantu vanoningire vana varimuzvikora.

Zvikora zvederayo kunotatichwe mabasa evantu kuti vazoshanda mabasa akasiyana-siyana, zvinofana kubeurwa mundau dzeshe, kweshe-kweshe kuitire kuti vantu vasakura vari mbavha, nemakororo pamwe chete nevaroyi kuitire kuti vantu vagare veiziye mabasa ekushanda kuitire kuti upenyu hwavo vantu huonekwe.

Ndau dzeshe dzinofundira vantu dzinofanira kunge dzakati toto dzisina zvimhingamupinyi zvakawanda dai zvaibvira kuzvikora zvedera kunofundira anhu ndombi nemadhodha ati kurei kunofana kiendewa nemare shoma yakafanana neinoendewa nevana adodori.

Kuzvikora zvederayo kunenge koofundirwe mabasa, vantu vanogara vakawanda, saka kunosise kuti, vantu vadzidziswe utsanana hunoite kuti chirwere chisatapukira kubva pane umweni muntu cheienda pane umweni muntu. Mwekugeza nemwekuatira munogare vantu vakawanda vanopindamwo, saka munosise kuti vantu vadzidziswe utsanana.

Zvikora zvederayo ngazvivhurwe kuitire kuti vantu vakawanda nyika yedu ibudirire ngendaa yevantu vanoende kuchikora. Izvi hazvina kunaka kuti muntu agare asina chaanoziya iye akambofunda kusvika chikora chepakati apa. Chikora chedera chinoite kuti muntu achifundire basa raanode kuzoita mangwana.

Zvikora zvederayo zvinofana kubourwa zvakawanda ngekuti pasina zvikora izvi nyika haibudiriri zvakabakosha maningi kuti zvibourwe zvikorazvo zvona izvozvo ngekuti mabasa akawanda anooneka munyika uye vantu vakwanda vanotidetsera kuti nyika ibudirire vanofane kunge vakafunda mabasa acho.